Aantu ihaya longitha we uuketitha ohaya longitha omakopi gokolusheno sho ehumokomeho lyeya. Okutya ngaa oha li endelele lyo oha li fuluka mbala.

Ombaanga ombaanga ndjoka aantu haya pungulako iimaliwa yawo . Ohayi gandja omikuli kaantu , opo yeki ikwathele, yo yekeyi fute komasiku gokomeho.

Iimaliwa ohatu yipungula koombaanga. Ohatu yi longitha okulanda iikulya, ohatu yilongitha okufuta omalukalwa gaantu, ohatu yilongitha okufuta oohauto dhetu opo dhikale po, ohatu yilongitha okufuta oosikola nayilwe ishewe.